Dɔɔ zɔŋɛɛ kuriwiri a de boma a eŋ a nimmitɔɔreŋ, ka pɔgebɔ bayi a are ka biiri bata be ba soglensogɔŋ, kyɛ ka a pɔgebɔ a pɛgele baagere, kyɛ ka ba puoriŋ ka lɔɔre naŋ yi tevaare a biŋ, ka lɔɔpelaa meŋ te biŋ, kyɛ ka ba sɛge sɛgere a ba a nimmitɔɔreŋ boŋgbulo 90.

Pili biŋeeŋ ka dɔɔ dɔɔ kyaare ka kobilii a dɔgele a pili zu. Ka bibiiri ka mine sigi gbi, ka ba mine zeŋ, ka ba mine are a teɛ ba seere. Ka ba mine are ti ba tobo, ka teere be ba puoriŋ, ka sampili yiri a yi te …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

Noba gyamaa la. Ka ba mine are are, kyɛ ka ba mine a zeŋ. Ka ba su kaayɛ sɔglɔ. Ka ba mine vɔgele sapiiri peɛle ne sɔglɔ. Ka kaŋ a dɔɔ kaŋ sii gbi dumo pɔge niŋeŋ kyɛ ti o nuuri. Kyɛ ka teere a be ba puoriŋ, kyɛ ka daga a biŋ.

Mui ne bɛn, a de bɔɔdekyeenee, taaleɛ, gyɛnlee, va-ɔɔre, gyɛlee, ka ba kyeeŋ zeɛre dɔglaa zu, ka a be perɛtɛ poɔ. 13420

Lͻԑ ane kyԑnsere ane sokoͻraa la. Noba kyԑnԑ la a sokoͻraa kyԑ ka a lͻԑ mine a yԑ biŋ biŋ.

Dɔbɔ banuu sue kparyaayir, ka bonyenaa a vuuni a ti waayɛkyɛ k'a kaŋa zeŋ a leɛ kaara a kyɛnse. Ka kaŋa meŋ zeŋ a leɛ kaara kaŋ naŋ ar. Ka bayi a dɔɔ kyaare taa kyɛ ka bonyenaa yi te ar kyɛ ka die a be a ba lamboriŋ ka teere a yi te ar.

Bibiiri banaare lɛ be kõɔ poɔ. Kaŋ sigi dɔɔɛ la kyɛ vɔɔle sapigi, ka kaŋ su kparnuwoor kyɛ tag'a nu k'o do kyɛ k'o taa booti kuro. K'a kaŋa na naŋ vɔɔl la a zupili taa booti buluu, ka kaŋ su kparoŋ doɔ naŋ be o poɔŋ k'o meŋ taa booti pelaa.

Pɔɔbɔ gyamaa arɛɛ ka ba mine seɛ wogyɛre ka ba mine seɛ muŋkue ne kpare, ka ba mine vuuni ka laare ne rabare a biŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ ka ba mine tuo a rabare ka pɔge naŋ seɛ wogyɛ a pɛgele pelaa naŋ taa doɔre, ka pɔge naŋ yi te vuuni meŋ vuuni kyaare raba doɔ naŋ biŋ.

Dɔba bata sue kaayayaayir, ba zaaŋ vɔgele zukpogri kyɛ ti, kuro, ka boŋ-yeni ka kaŋa a yi te are a pɛglɛɛ kuro boŋkaŋ kyɛ kaara, a banaŋ na bayi kyɛ ka kpaŋkpalema kuro boma a yɛ biŋ biŋ.

Noba gyamaa la are ka ba suuruŋ a yi taar ba mine vɔglɛɛ zukpogli peɛl ka ba mine vɔgle zukpogli zeer. Ka kaŋa araa soleŋsogɔ duo o zu kyɛ haa o noɔr ka kaŋa yi are kyeeloo zu kyɛ a nyere o noɔr kyɛ ka boŋgolo a yi be ba puoriŋ.